Dɔba la a tona toma, kyɛ a zie maaŋ aŋa saa naŋ wa, ba laŋ yɛ taa noba banaare, a ti boŋ kaŋa awoŋ boɔra a gara kyɛ ka lɔɛ meŋ 'pack', ka noba be a lɔɔre poɔŋ, ka dɔba meŋ are a sori, lɔɛ ata meŋ be a puoriŋ aŋa polisiri lɔɛ.

Noba yaga la be kyɛ, a noba yarɛ kpare iri iri mine fɔle la zupil kyɛ mine ba fɔle zupil, mine taa la boma ba naŋ sɛge eŋ daare poɔ ka ba de teɛ saazuŋ, a sɛgere mine waa ziiri kyɛ ka mine waa sɔglɔ kyɛ ka ba de teɛ saazu a are ne.

Noba yaga la be kyɛ, a noba yarɛ kpare iri iri mine fɔle la zupil kyɛ mine ba fɔle zupil, mine taa la boma ba naŋ sɛge eŋ daare poɔ ka ba de teɛ saazuŋ, a sɛgere mine waa ziiri kyɛ ka mine waa sɔglɔ kyɛ ka ba de teɛ saazu a are ne.

Nibɛ na a be deɛm zie ba deɛnɛ na a deɛm ba mine a kaara a nibɛ mine a ire na sine te ba mine a zee a kaara bibile kɔŋ poɔ na a sine ba na ire poɔ.

Noba la a be teɛ puliŋ, a vootiri ka ba iri ba nembɛrɛ, bamine arɛɛ la, ka bamine a zeŋ, ka nempelaa ane kaŋa a are, ka kaŋa gɔle piŋ boma ba naŋ biŋ.